Omunkulofuta Omunkulofuta olyo ohela mpoka pwa hulila omeya gefuta. Komunkulofuta okuholike kaantu. Aantu ohaa kutha ethimbo e taya yi komunkulofuta, hono haya ka kala ya nyanyukwa taya ithaneke omathano gawo, nenge ya kuutumba ya tala omeya gefuta sho taga inyenge.

Omaludhi gomiti otuna omiti dhina omaludhi gayooloka mpono tuna omiti dhina omakota omanene niitayi iinene molutu yina omafo omashona gahalakana opuna woo omiti dhoka dhina omakota omashona molutu nosho woo iitayi ishona.

Esimano lyokumuna oondjuhwa, oondjuhwa ohadhi munwa nelalakano dhininge odhindji opo aantu yavule okudhi landitha, oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono woo nago haga vulu okulandithwa, oondjuhwa ohadhi vulu okuliwa onga onyama, oto vulu woo okudhipaga ondjuhwa eto telekele aayenda yoye.

Okutekula oohi, uuna aantu yahala okutekula oohi ohaa kongo ehala mpono taavulu okufula oshilambo oshinene shafa andola okandama kohi yoshilambo hono ohaa tula ko okathaila opo yavule okutula mo omeya, oohi ohadhi kala nee momeya mono tadhi pelwa mo iikulya.

Omiti gomulunga, omulungo ogo oshiyale shamena e tashi koko ano shaninga oshinene hashi ithanwa nee omulunga. Omulunga oguna ekota enene molutu lyo e le. Omafo gomulunga ogeli puule noonkondo oshoka woo opuna omulunga dhoka hadhi I mi naadhoka I hadhi i mi. Omulunga dhoka hadhi I mi ohadhi tulako iiyimati mbyoka hayi ithanwa oondunga.

Iimeno yoku opaleka, iimeno yoludhi nduno otuna oongala dhomaludhi gayooloka dhono hashi monikitha nawa omahala. Ohadhi longitha nee ngaashi opiitaafula yomoombelewa nosho woo momahala ngono goku talelapo ngaashi omoohotela.

Oku kuna iiyimati, aantu ohaya kunu iiyimati nelalakano opo yi koke, yi tuleko yo yi vule oku liwa. Iiyimati ohayi vulu woo oku landithwa mono omuntu ha vulu oku yiimonena oshimaliwa uuna a landitha iiyimati.

Ondjuhwa onkiintu oshowo Ondjuhwa yekondombolo. Ondjuhwa onkiintu nondjuhwa yekondombolo odha yooloka. Ondjuhwa yekondombolo ohayi kala yi na omandjangwi nenge tutye omalufufu ogendji, omanga ondjuhwa onkiintu ihayi kala nasha. Ondjuhwa ondumentu oyo hayi londo ondjuhwa onkiintu opo yi vule okuvala omayi.

Omatama, omatama ohaga kala omazizi uuna inaaga pya. Shampa nee omazizi ngawi ohaga koko raga ningi omanene oma yima ngono omazizi ohaga ithanwa oma gongwa uuna nee omatama ngaano ga adha okupya ano gaadha okuliwa ohaga ningi omatiligane molwaala aantu ohaa tameke nee taye ga kola ko yo oya landitha nge ya lye.

Okukuna iiimeno yokutsika. Aantu ohaya kunu iimeno yokutsika nelalakano opo ya landithe. Aantu ohaya landa nee iimeno mbyoka e taya ka tsika komagumbo gawo. Aantu mbono taya landitha ohaya vulu okumona oshimaliwa opo ya vule okwiikwatha.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shina oongolo oonde oshowo othingo onde . Ihashili iimeno mbyoka iihupi ano mbyoka yili pevi ihe ohashili omiti ndhoka omile ,oshoka othingo ya yo onde itayi vulu unene petama. Ohayi laalele komiti hoka opo yi adhe omafo yivule okulya.

Omaludhi gomiti Otuna omaludhi geli gaali gomiti, tuna omiti dhina omafo omale ndhono hadhi koko eta dhi ningi omile. Otuna wo omiti omifupi ndhono dhina omafo omafupi ,go omanene molutu. Omiti omifupi ihadhi koko dhi ninge omile.

Omeya gomvula. Uuna omvula yaloko omeya ohaga talama pevi , etaga ningi po oondombe nenge omadhiya omanene . Momadhiya ohamu mene omwiidhi gu holike unene kuusino.

Oku kuna iimeno ya topoka, iimeno ohayi kunwa ya topoka nelalakano opo yi kale tayi koko nawa oshoka otayi fudha nombili, iimeno ya topoka ohayi kwathele opo uuna ngele opuna shimwe kwata nenge okiipuka ,iikwawo itayi kwatwa oshoka oyili kokule nayo.

Oohi dhefunja Uuna aantu ya kwata oohi dhefundja ohaye dhi tula miiyaha nomiikwatelwa moka taya vulu okudhi kwatela. Ohaye dhi yogo nawa, opo dhi ze omanoko oshowo omatapili ngoka gadhi nazo momeya. Oohi ohadhi tandwa e tadhi kukuta. Aantu yamwe ohaya landitha oohi oontalala.

Mongashingeyi aantu oya konga omukalo gokutekula oohi . Uuna oohi ndhono dha tekulwa ndele etadhi koko nenge dhavala etadhi ningi odhindji , ohamu kuthwa ndhoka oonene . Ohadhi hogololwamo dhininge dhokulya nenge dhilandithwepo opo aantu yamone iimaliwa yo yavule okwiikwatha oshowoo yalande Iikulya yoohi oonkwawo.

Uuna aantu ya mana okukwata oohi dhawo medhiya ,oha ya nanamo onete yawo ndjoka ta ya hogolola oohi dhawo ta ye dhitula miikwatelwa opo ya vule okudhi opaleka yo ya vule okulanditha oshowo okulya.

Ontsa oyo ondhila ndjoka hayi kala kokule naantu . Ontsa ohayi mono kokule . Uuna taku tiwa owuna omeho gontsa oshahala okutya oho mono kokule.

Uudhila, uudhila owo iinamwenyo yimwe mbyoka hayi meneka. Ano ngele ototi okwali omuntu ando ihapitilwa ketango mondunda, sho tuu etango tali eta uuyelele ko nako okalonda nale koshiti nenge ngaa keli mpa keli ta koontele oonte dhetango.

Uuna omvula tayi loko moondundu, omeya ohaga tondoka, ano taga ngoongola gu uka pomakololo goondundu. Ihaga talama kombanda yondundu oshoka kaku na omatalameno, ihe ohaga ngoongola gu uka pevi, opo nee haga ka talama mpoka pokati koondundu.

Uundjambagona, Uundjambagona owa fa ashike oondjamba oonene ka kele uushona. Owu na ominkati ngaashi dhoondjamba oonene. Owu na omayego ashike omashona. Owu hole uudhano na otwaadha ethimbo limwe tawu kutha omavi nominkati dhawo tawu iyumbile nenge opo mbunda.

Ondoolopa. Moondoolopa omu na oopate, koopate hoka haku ende oohauto. Omuna oolamba dholusheno ndhono hadhi minikile aantu opo ya mone ko. Omuna omagumbo omawanawa noositola wo.

Omboga ohayi vulu okulandithwa oshowo okulandwa. Aantu oyendji ohaye yi kunu, nelalalkano ye yi landithe. Mboka haye yi landa ohaya vulu oku ke yi teleka osilaye.

Owe shi tseya tu kutya mombuga ohamu adhika iinamwenyo oshowo iimeno yayoloka. Mombuga omu na oshimeno shimwe ihashi si nando okukale kuna uukukutu wu thike peni oshoka ohashi nana omeya mule.

Aanafalama oyendji ohaatekula oohi, nelalakano dhivalathane dhodhi ninge odhindji. Uuna oohi dha tekulwa ndele etadhikoko aanafalama ohaakongomo oohi ndhoka oonene dha gwana okuliwa nosho woo okulandithwa yo taathigimo oohi ndhi ooshona opo woo nadho dhikoke dhivule okukalandithwa konale .

Okadhila Okadhila oko okanamweyo kamwe hoka ka shitwa ka fa andola ondjuhwa. Oke na omakaha naana ngaashi gondjuhwa, ashike gako omashona ge ka elaka. Oke na omulungu gwa fa gondjuhwa wo. Okadhila oke na omawawa ngoka hage ka kwathele opo ka vule okutuka. Okadhila oke hole nee okulonda kiiti oshowo koongodhi dhomalusheno.

Omayoka, omayoka go gene una ga lala kage hole uutalala. Onkene ohaga lala gi itonyena mumwe, go oge hole kohi yiinima mpoka puna uupyu ngaashi kohi yiiyagaya noshotu.

Omamanya, opuna omamanya ngoka haga vulu oku koka etaga ningi omanene ano taga koko etaga etapo nando oshituntu nenge tutye ondundu. Omamanya ohaga vulu wo oku etapo oshinima tashi monika toti oshafa sha tholomwapo komuntu.

Iinamwenyo hayi ithanwa oongolo. Oongolo iinamwenyo hayi kala mokuti ano hayi kala miihwa, ohayi li omafo giimeno ya yooloka, hayi li wo omwiidhi, ohayi nu omeya momadhiya oshowo momatale. Ongolo oshinamwemyo shombili.

Ongombe yonyali Oongombe dhoonyali opo kaa dhi kale tadhi hepa ngele tadhi mono iihuna oku enda iinano iile, ohadhi kongelwa ehala ndyoka lina omwiidhi osho woo omeya geli popepi opo kaayi lolodhe okatana uuna tayi ende iinano iile yika konge iikulya osho woo omeya .

Ekwatathano ewaanawa pokati kiinamwenyo ya yooloka ngaashi oongolo, uumenye, ooholongo, oondjamba nosho tuu. Iinamwenyo ndazi noku tumbula oyina ekwatathano ewaanawa, ihayi hindathana nongele owa adha yili nande oya tsakanena pomeya, kehe shimwe ohashi nu owala omeya gasho ndele e ta shi yi inaashi hinda oshikwawo.

Ekwatathano pokati kiinamwenyo, oongolo osho wo oonduli. Oonduli noongolo iinamwenyo iiwanawa yi na ekwatathano ewanawa, molwaashoka ihayi i ningi sha, ihayi i piyaganeke nolundji oto adha ashike yi li nawa yi li pamwe tayi li nenge opamwe ashike itayi i ningi sha.

Ondhila ndjono hayi ithanwa takutiwa Ekombekombe. Ekombekombe oyo ondhila ndjono hayi ende muule. Ohayi ende muule tayi lili. Ekombekombe ohali vulu okulya po iinamwenyo ngaashi uukombwena.

Oondundu, koondundu ihaku mene iimeno, oshoka ihaku talama omeya ngoka taga vulu oku meneka iimeno. Ohaku kala kwa kukuta nohaku mene ashike uumeno mboka uushona. Iimeno ohayi mene komasilukilo goondundu, ano mpa pwa siluka, ano mpa hapu vulu oku talama omeya, opo pu na iimeno.

Uuwinayi wokutunga omagumbo pooha dhomeya. Uuna wa tungu egumbo lyoye pehala mpoka hapu tondoka omeya nenge haga vulu oku kankama po, opu na ompito onene egumbo lyoye li kungululwe po, nenge wuka adhe lili mokati komeya, nenge wu ki iyadhe to tembukamo megumbo moka, omolwa omeya.

Oondjuhwa dhoshiwambo, oondjuhwa dhoshiwambo ohadhi tekulwa momagumbo ohadhi kala dhina omalwaala gayooloka pena ontokele, pena dhoonkanga dhono hadhikala dhina uutotono uutokele nuuludhe noshowo oondudhe.

Esimano lyokukuna omatama. Omatama ohaga kunwa moshikunino sha silwa nawa oshimpwiyu, oshoka kage hole unene omutenya, ohaga si po komutenya. Onkene uuna to longekidha oshikunino shoye shomatama kala wuna ehala hali mono oonte ihe iha li mono omutenya ogundji. Omatama oga simana oshoka ohaga dhogeke omihoka.

Okuteleka ondjuhwa yoshiwambo uuna to teleke ondjuhwa yoshiwambo ohoyi thula nee nawa omafufu nomeya omapyu toyi yaya pomulilo, opo uufufu mbwiya uushona wu ze ko noyi ze ezimba ndiya lyoluho. Ohoyi yogo nee nawa etoyi vutula. Ihayi tetwa miintimbu ohayi telekwa ashike yili ngaaka yuukilila, uuna nee wahala okuyilya nawa oho teleke oshimbombo.

Uuna waadha aantu ta ya yotha oonyama dha wo pomahala gomayinyanyudho, ohaya longitha omasiga gokuyothela. Ohaya kutha nee esiga lyokuyothela, eta ya tula mo iikuni, opo yavule okutema.

Ohauto ndjoka hayi longithwa kaatalelipo, ohauto yaayendi mboka haya talele po omahala nomahala ihayi kala yi na omakende ano ohayi kala woo yi na okatala opo aantu kaaya pye komutenya. Omakende ngano ihaga kala ko molwaashoka opo aantu ya mone ko nawa kehe shimwe tashi inyenge, elalakano okutala.

Uundjila uushona wokolupadhi Uundjila wokolupadhi ohawu kala weenda mokati kiihwa oshowo mokati komangande. Ohapu kala nee puna omiti omile oshowo omifupi. Omiti omile otadhi ithanwa iihwa omanga omiti omifupi ndhoka dhathita odho tatuti omangande.

Okutekula iinamwenyo ngaashi oondjambagona. Okandjambagona kakeshi okanamwenyo okadhigu okutekula oshoka okehole aantu. Oke na ekwatathano ewanawa naantu uuna wekiigilile. Ohaka pewa tuu omahini ngoka ke na okulya uuna yina kepo nenge asa po.

Uulithilo, Uuna aantu taya piitha iimuna ohaa ka konga uulithilo mboka wuli nawa. Uulithilo uuwanawa ongele puna omwiidhi gwa gwana nawa, ngoka tagu vulu okukutitha iinamwenyo ngaashi iimbombo osho wo oongombe . Shaashi oongombe ihadhi kuta mbala onkene odhi hole pehala pu na omwiidhi ogundji go ogwa gwana nawa.

Omuthitu Omuthitu ohagu kala gwa ziza nawa gu na iimeno oyindji iinene niishona. Ohamu kala wo mu na omwiidhi ngono hagu liwa kiimuna. Aaniimuna oyendji oye hole okulitha momuthitu, opo iimuna yawo yi ka nape, molwashoka omu na omwiidhi, ano mu na iikulya yiimu na ya gwana nawa.

Okumona oondjuhwa, aanafaalama oyendji ohaya munu oondjuhwa nelalakano dhi vale omayi opo ya vule oku landitha omayi. oondjuhwa nadho ohadhi vulu oku landithwa uuna dhaningi odhindji, dhimwe ohadhi vulu okudhipagwapo e tadhi li wa ngaa onyama.

Oonkanga, oonkanga dhodhene molwaala odhafa oontsimine ashike odhina uulwaala uutokele ano uundothi uutokele. Oonkanga ohadhi kala miihwa, ihadhi kala nande momagumbo.

Okuyela iilya: Uuna aantu ya yungula iilya, ohaya yele nee ohaya yelemo iilya metutu liilya, uuna yamana okuyela ohayeyi hekula, opo yize iiyagaya ayihe yo tayeyi pungula moondoloma oshowo moongoma.

Iikulya yOshiwambo Iikulya yOshiwambo otu na ngaashi ondjuhwa yOshiwambo, omboga ndjiya hayi muwa mepya, nayo ohayi ithanwa omboga yOshiwambo, oshowo oshithima shomahangu. Mongashingeyi aanyasha ohaya teleke ondjukwa yOshiwambo, ihaye yi teleke nomeya ogendji, ashike ohaye yi teleke owala nomeya omashona e tayi pwine nawa, a vule okutelaka okathima okashona ye ta li nee nokamboga.

Omahala go mayinyanyudho. Pomahala gomayinyanyudho ohapu kala pena iipundi niitafula mbyoka hayi longithwa kaantu oku kuutumba . Ohapu kala woo omeya gokudhana mono to adha aantu taya dhana uuna yu uvite uupyu nenge pamwe yavule.

Mombuga omuna oondundu, omuna wo omamanya. Mombuga omuna iimeno iishushuka oshowo iinamwenyo ya pumba , ihayi kala naana pokati kaantu.

Omapungu. Omapungu ohaga kunwa moshilwa sha longwa ndele etaga kunwamo. Ohaga koko etaga kala ga ziza nawa. Uuna nee ga koko ohaga vulu okutulako omapungu ngono haga liwa. Aantu oha ya likola ko omapungu ngono etaya tula po ya lye nenge ye kega landithe yo yiimonene oshimaliwa.

Omiti dhoongala oha dhiimi oongala dhomaludhi ga yooloka. Mono hamu kala muna dhomeya godhime, oontokele, ooshunga nosho tuu. Oongala dhino ohadhi kala pomahala mpoka hapu kala puna aantu, opo dhi kale tadhi monikitha po nawa.

Oku kuna Omatama, Omatama oge hole okusilwa oshimpwiyu, taga tulwa omeya pethimbo, taga kala geli pehala li na uuhoho po kapena unene omutenya tagu vulu okugafika komafo go ga se po. Ohaga kala nee ga ziza nawa uuna taga silwa oshimpwiyu.

Elongitho lyomambakumbaku Omambakumbaku ohaga kwathele aanafalama oyendji, oshoka ohaga longo oshilonga oshindji muule wethimbo efupi. Omambakumbaku otuna nee gokulonga, gokulonga oshilwa ,gokuhelela, gokutumba ,goteta omwiidhi nagalwe ogendji .

Okanyenti Okanyenti oko okanamwenyo hoka haka kala miihwa kena ondapo. Uuna weka adha ohaka fadhuka po, ka ke hole oku tsakanena naantu. Ohaka lala komukwena kegu fula, olyo egumbo lyako. Ohaka li wo oondjuhwa.

Omenye Uuna wa adha okamenye okashona ohaka kala ke na uuniga uufupi wa golimana, ashike ngele owa adha omenye onene ya koka, ooniga dhawo ohadhi kala oonde, dho odha golimana dho odha honga. Ohadhi kala pomahala mpono hapu kala iimeno ya ziza, oshoka ohayi li omafo.

Mongaashingeyi aantu ohaya pu lulitha oma mbakumbaku, uuna taya pu lula ohaya Kongo oma mbakumbaku opo geye, ye ga pululile, molwa shoka embakumbaku ohali longo oshilwa oshinene, shi vulithe shoka aantu taya longo koonya.

Oku talelapo mEtosha uuna antu taya yi yaka talelapo mEtosha, ohamu kala muna iinamwenyo oyindji, moka mwa kwatelwa oondjamba, uuna ne ondjamba ya mono ohauto yaantu mboka yeya oku talelapo, opuna ethimbo limwe twaadha ya geya, ya, mono twaa dha ya limbililika ,inayi hala aantu ya ende yaye komeho, po opuna poompiti dhimwe twaadha tayi pitike ta yiyi nane tamuyi.

Okuteleka ondjuhwa yOshiwambo. Uuna to telekele aayenda yoye ondjuhwa yOshiwambo, ohoyi thula nawa ndele toyi wawa nawa, toyi vutula nde toyi yogo. Ihayi tetwa miintimbu, ohayi tulwa mo ashike yili ngaashi yili yiihwapo mombiga. Naashi tayi telekwa ihayi telekwa nomeya ogendji. Uuna ya pi ohoyi tula nee metiti, ihayi tulwa moshiyaha ashike ometiti.

Uuna totekula oohi oho kala ne wuna uundama woye owundji. Oho wu ndhindhilike ne opo wu kale wushi kutya mokandama heya kotango omuna oohi dhi thike peni odho pokati oonshona uushuushuka nenge oondhi oonene dhaadha oku liwa.

Okuteleka iithima yomahangu, iithima yomahangu ohayi telekwa nuusila womahangu Uuna aantu yatsu iilya eta thithimo uusila, ohayi telekwa nee eta yi hukulilwa moshiyaha oha yili wa nee noonyama omuntu tavulu okudhipanga nenge ondjuhwa tatele onyama yondjuhwa yini nge omuhoka alye noshithima she shomahangu.

Iikunomwa Iikunomwa oyi hole oku kunwa pehala puna uuhoho opo yi koke nawa nombala. Oyi hole oku tekelwa omeya ga gwana ashike inaga pitilila, kayi hole unene omutenya, onkene oyi hole ngaa yili pehala puli hwepo, kapuna omutenya unene, po inapu kala ishewe omuzile ogundji.

Oshinamwenyo ongolo. Ongolo moNamibia ohayi adhika olwindji mEtosha. Oshinamwenyo shoka ongolo ohashi li omwiidhi oshowo iiwanga mbyoka hayi vulu okuliwa. Ohashi nu wo omeya.

Ombuga Ombuga olyo ehala ndyoka ihali lokwa kehe ethimbo na uuna wayimo kamuna naana iimeno oyindji. Omuna wo oondjila dhono hadhi vulu okweendiwa kaantu onga okoompadhi nenge omiihauto.

Oondjuhwa osho wo oombaka. Oondjuhwa noombaka ohadhi vulu okutekulwa kaantu haye dhipe iikulya osho wo omeya. Oombaka noondjuhwa ohadhi landithwa, ohadhi vulu okuliwa onga osheelelwa.

Oproyeka yedhina foodland ohayi tekula oohi ndhono hadhi ithanwa ootilapia, ohaye dhi pe nee iikulya mbyono hayi ithanwa oomarsh. Oya tokola nee oku ke dhi landitha po momasiku 31/08/2023.

Oonzi ohadhi munwa nenge nditye ohadhi tekulwa dhafa iikombo. Ohadhi lithwa nohadhili omwiidhi opo dhikoke dho tadhi pewa omeya nenge dhifalwe komadhiya dhikanwe omeya. Oonzi ohadhi vulu oku liwa onga onyama nenge tadhilandithwa yo aantu taya kadhipaga etaya landitha wo onyama.

Iilonga yomomapya. Aantu ohaya longo momapya etaya kunumo iilya, omakunde, oofukwa nayilwe. Uuna iikunomwa mbyono yakoko ohayi likolwa . Uuna yalikola iilikolomwa mbyono ngaashi iilya , omakunde, oofukwa ohayedhi landithapo, dho yimwe taya li.

Oongolo, Oongolo odho iinamwenyo mbyoka yili molupe lwafa lwOndoongi ano yo kasino, ashike molwaala lwawo oyina omalwaala go makonda ano oondjila oontokele noonduudhe.

Okutekula oohi, aantu ohaya tekula oohi haya kongo embamba enene lya gwana oohi. Oha yedhi tula mo nee e taya kala ta yedhi pele mo iikulya, mo mambamba muno ohamu kala nee muna omeya opo oohi dhi vule oku kala tadhi dhana.

Okutekula iinamwenyo yomokuti ngaashi oondjamba ,oondjamba odho iinamwenyo yimwe mbyoka ya Nika oshiponga nongele oya kala pokati kaantu otayi eta omaipumomumwe naakw shigwana oyili woo hay nana aataleli po.

Uuna aantu ya longo momapya ohaya teya nee omakunde, iilyawala, oofukws nayilwe. Uuna nee aantu yewete kutya iinima mbyoka yateya oyindji itaya vulu okuyi lya yeyi manepo pamwe otayi ningilemo nayi megumbo ohaua kambadhala nee yeyi fale komatala ano komaalaka gokulandithila, opo yavule okulanditha po yimwe, yo yamone mo oshimaliwa shokwiikwatha.

Oku teleka onyama yondjuhwa yOshiwambo. Ondjuhwa yOshiwambo iha yi telekwa nomeya omale, ihayi tetwa muntimbu unene tu ngele tayi telekelwa aayenda. Oto vulu nga oku tulamo uunyanga nuutama opo yi kale yadhoga nawa.

Uuna wa adha oondjuhwa dha pitithwa ko koshikuku nenge dha pitithwa mo megumbo dhi ye pondje, ohadhi kala dha nyanyukwa tadhi nuka. Ohadhi kala nduno tadhi ende, tadhi kongo iipathipathi yadho momwiidhi mo. Opu na iimeno yimwe nenge tu tye uumwiidhi wumwe hawu imi uungala, mbono hawu vulu okuliwa koondjuhwa.

Okumuna nenge tu tye okutekula oohi. Uuna aantu taya tekula oohi, oohi ohadhi kala dhi li mokandaama kadho, dha tulwa mo, mono hadhi pelwa mo iikulya. Uuna aantu ya mono kutya oohi odha koka, ohaya kutha nduno oonete, taya kwata mo oohi ndhoka, yo ya vule oku kedhi landitha. Ohaya vulu okudhilanditha meni lyoshilongo, osho wo kondje.

Embakumbaku Embakumbaku olyo osheenditho shoka hashi longithwa okulonga nenge okupulula omapya. Oshi na omagulu omashona ge li gaali komeho nagaali omanene konima. Omambakumbaku gamwe ohaga kala ge na uutala womuzile gamwe ihaga kala ge na sha. Ohaga kala wo ge na omatemo ngono haga hiti mevi, opo ga longe oshilwa.

Onduli Onduli uuna tayi nu omeya pevi, ohayi tonyo lela omagulu gayo gokomeho gafa gi itonya lela, opo yi vule oku adha po pevi, oshoka omagulu gawo gokomeho omale nayi noonkondo shampa gu ukilile itayi adha po pevi.

Moondundu onuudhigu waadhemo aantu, ohamu kala muna omano gamena momasilukilo goondundu. Kombanda yoondundu ihaku mene sha molwaashoka ihaku talama omeya onkene iimeno ohayi mene momasilukilo goondundu molwaashoka kombanda yadho okwa kukuta.

Iihenguti ya za iilya oya simana ngiini mbela? Iihenguti iikulu oya simana oshoka, uuna aantu ya mana oha ye yi nyanyulile mepya opo yi ninge uuhoho womvula ta yi ya. Uuna nee shaa mbakumbaku ta pulula, iihenguti mbyono ohayi nyanyulilwa mumwe nevi, eta yi kala uuhoho naasho aantu ta ye ya yakunemo nee moshilwa shambakumbaku mono,

Oondilewu oyo oshimeno shoka hashi mene e tashi koko, e tashi imi iiyimati hayi ithanwa oondilewu. Ondilewu ohadhi longithwa okuninga iikusinga. Ano aantu mbono haya ningi iikusinga, omafulafula ngono haya longitha okutula meni ohaga ithanwa oondilewu.

Elilo Elilo olyo oshikwatelwa shoka hashi longithwa uuna aantu taya teleke. Uuna aantu taya teleke oshimbombo ohaye shi tula pelilo, opo hashi hukuilwa. Elilo ohali kala lya tungwa moombale, oombale dhiiyale.

Okutekula uuyuhwena. Uuna to tekula uuyuhwena, uuyuhwena wu topola, shi ikwatelela kutya owu thike peni. Ngele owu na iiwike iyali, wiiwike iyali nawu ikalele mehala lyawo, wiiwike itatu nawu ikalele, nosho tuu. Uuyuhwena ohawu tulilwa mo iikulya yeeleka, inayi pitilila, nosho wo omeya. Ohawu tulilwa po wo omalamba gokuminikila.

Okutekula iingulu Iingulu ohayi tekulwa, hayi pewa iikulya, omeya e tayi ningilwa wo ehala mpoka tayi kala tayi lala. Iingulu ohayi tekulwa nelalakano, aantu opo ya vule oku yi landitha po inaa yi sa nenge yeyi dhipage e taya landitha onyama ontalala.

Omavo, omavo ohaga adhika momadhiya ohaga kala gena omafo omanene gatalama kombanda ashike kohi hwiya ohaku kala etindi lyiliko olindji una lili momeya. Uuna wamono kutya evo ndyoka olyadha okuliwa ohali tula ko oongala oontokele kombanda yomeya.

Oondjuhwa oontokelw, oondjuhwa oontokele ina dhifa dhetu dhOshiwambo okutya oko nyama yadho, odhina onyama ompu nonkondo. Ohadhi pula esilo shimpwiyu lya kwata miiti lela ohadhi lala mehala mwa yela ano muna uuyelele, ano una omuntu ta tekula oondjuhwa oontokele oha kala ena oolamba opo dhi lale muuyelele.

Efuta lyolyene olina omeya ogendji, omeya ngele owega talele kokule omambulawu ashike kageshi omambulawu, efuta olili pooha nevi epuupuka ano evi ndono epu.

Okuyula oohi. Oohi momeya ohadhi yulwa mo kaantu haya longitha oonete. Ohaya dhike oonete momeya, haye dhi dhike mo niiti ya kola, opo kaadhi tokoke. Oohi ohadhi patekene nduno monete, yo aantu taye ya ye yi hile mo taya adha dha patekena konete taye dhi kutha ko.

Oondhila, otuna omaludhi ogendji goondhila, tuna oondhila ndhono dhihole kombinga yefuta. Oondhila ndhi dhihole kombinga yefuta odhiholeko oshoka ohadhi li oonyama no kefuta odhili holeko opo dhi kale tadhili oohi ndhoka tadhuumbwamo mefuta komeya uuna dhasa.

Uushina wokupulula ohawu kwathele aantu opo ya longe oshilwa oshinene shi vulithe shoka taya longo yoyene koonyala nomatemo. Uushina wokupulula ohawu kwathele oshoka ohawu pala oondjila moshilwa uuna ne omvula tayi loko omeya ngono ihaga talama pomakota giikunomwa ashike ohaga talama moondjila moka.

Ondama, oondama ohadhi fukwa kaantu nelalakano opo muye omeya opo ya vule oku ga longitha. Omeya gomoondama ohaga kwathele oshoka aantu pethimbo lyokwenye ohaya vulu oku tekamo taya longitha oshowo ohaya vulu oku nwethwa mo iimuna yawo.

Ondjamba ya kulupa. Uuna wa adha ondjamba ya kulupa, oshipa shayo oha shi kala shina oongandji, combination dha kwata miiti. Omakutsi gayo, oha ga kala ga fa ga lemba. Ondjamba omayego gayo, oha ga kanapo ano ha ga ningipo omafupi uuna ya kulupa.

Ondjamba Ondjamba molwaala oya fa onduudhentsimine, ano oya fa ya tsima. Oshipa shawo osha fa shi na oongandji. Oyi na omakutsi omanene. Oyi na wo omayego oshowo omunkati omule.

Okukuna iikwamboga. Iikwamboga ohayi kunwa pehala ndoka lya hogololwa kutya otayi vulu okwoopalela po. Ohayi pewelwa po nee omeya oshowo uuhoho . Ohayi kala yaziza nawa uuna tayi silwa oshimpwiyu. Ohayi vulu okulandithwa uuna ya tulako ano yiimi nenge aantu ya lye.

Iilya yomahangu. Aantu ohaya longo momapya eta ya kunu mo iilya yomahangu. Ohayi helelwa nee eta yi koko uuna ya koko ohayi tula ko omitse hono ku na oondanda. Oondanda ndhono odho nee hadhi ithanwa oomuma dhiilya. Oomuma dhiilya ohadhi liwa hadhi tsuwa eta dhi ningi uusila aantu eta ya teleke oshimbombo shomahangu.

Oonyanga ohadhi longithwa okudhogeka omuhoka . Ohadhi tulamo ezimba ewanawa momihoka . Aantu ohaya vulu wo okulanditha oonyanga nelalakano opo yiimonenemo oshimaliwa.

Oondjamba, oondjamba nadho iinamwenyo mbyoka hayi vala uundjambona wadho ngaashi tuu iinamwenyo iikwawo hayi vala uunimwena wayo. Okandjambagona uuna waadha yanyanyukwa ohaka kala takadhana omavi takalongitha omukati gwako, opo kiitile omavi kombunda.

Eyooloko pokati kegulu nevi. Kevi ohaku kala kuna iimeno, omiti, aantu oshowo iinamwenyo. Kegulu ohaku kala kuna ashike iikogo, ohaku monika wo etango. Ihaku monika iinamwenyo nenge omiti.

Omagumbo gopamuthika gwondoolopa ohaga kala ga tungwa nawa, taga monika nawa. Ohaga kala ga tungwa noondhopi e taga payindwa oshowo ga tulwa iipeleki ohaga kala wo ge na omakende oshowo omiyelo.

Omboga yopashinanena oyo omboga ndjoka hayi kunwa etayi koko. Oyina omafo omanene go oga ziza nawa. Ohayi koko etayi ningipo omafo ngono geli molupe lwongonga. Uuna waadha lyaninga ongonga, ngawo olyaadha okuliwa.

Ondjugo yoshiwambo momagumbo goshiwambo omuna oondjugo dhono hadhikala dhakumbwa pombanda oyakumbwa noohizi nenge tutye omwiidhi omanga mooha ohandhi tungwa neendhopi dheloya. Ohayi dhikilwa nee oshinyanga niiti.

Oondjuhwa dhOshiwambo Oondjuhwa dhOshiwambo ohadhi tekulwa unene momagumbo gomiti. Ohadhi kala dha ningilwa iikuku. Uuna wa adha dha pitithwa ko koshikuku ohadhi kala dha nyanyukwa, oshoka ohadhi ka yanga nawa mepya noshowo miihwa. Tadhi adha oomwiidhi noshowo iimeno yimwe yi na uungala mbyoka tadhi vulu wo okulya.

Okahaka neshisha Okahaka oha ka kala ka kumbwa momwiidhi, ano okandunda okashona haka kala ka kumbwa nomwiidhi. Eshisha nenge oshigandhi oshikwatelwa shoka aantu haya kwatele iilya, ano haya tula mo iilya uuna ya zi polupale. Ohali kala nduno lya tungwa miiti yiizimba nomihuya dhomisati.

Onkoshi onkiintu kayi na omafufu nenge tu tye omandjafufu ga fa gonkoshi ondumentu komutse.

Ohi yefundja ano tutye ohi yoshiwambo . Ohi yoshiwambo ohayi kala momeya. Ohayi kwatwa mo nee kaantu uuna ya hala oku kalya nenge oku landitha. Ohi yoshiwambo oyina uumbezi wuli komulungu mbono hayi longitha uuna tayi kongo iikulya momeya. Oyina woo omushindi osho woo uuwawa mbono hawu kwathele uuna tayi ende momeya .

Oshimeno shomombuga. Mombuga omuna oshimeno shimwe shili mo ihaashi si , nande nakukale kuna uukukutu wuthike peni oshimeno shomombuga ihashi si. Ohashi kala owala shina omafo gasho gaziza. Nondando mombuga ihamu mono naanaa omuloka, oshimeno shono shomombuga oshina omidhi omile ndhono hadhi nana omeya mevi muule.

Omavo ogo oshimeno shoka hashi mene momeya. Ohashi kala shina omafo ngono hagakala ga kaama kombanda yomeya. Uuna wadha sha tula ko oongala ontokele ngawo otaahi like kutua osha tula ko etindi kohi ndyono olyo hali liwa.

Ondunda yokulanditha omalovu, ano ombootolo. Ombootola ohayi kala yi na omakende gomalovu ga tsilikwa go gamwe oga pakelwa ngaa molaka. Ohamu kala mu na uulamba wa minikila, opo aantu ya mone ko sho taya nu. Ohamu kala mu na iipundi oshowo iitaafula mpoka aantu taya kuutumba.

Iimeno mbi hayi mene momamanya ohayi kala ya mena yimwe oyi li kombanda yomamanya yimwe oyi li momisinda oshowo momakololo gomananya. Ohayi vulu okutula ko oongala. Yimwe oyi na omafo nayimwe kayi na sha.

Omagumbo gomondoolopa. Omagumbo gomondoolopa ohaga kala ga tungwa pamuthika gondoolopa. Ga tungwa nomakuma ge na oongandjo oshowo iipeleki. Ohaga tungwa komahangano ga yooloka ngoka ge na ontseyo yokutunga. Omahangano ngono ohaga tungu nee omagumbo nelalakano opo ga landithe go ga vule okufuta aaniilonga mboka ya li taya tungu omagumbo.

Embakumbaku lyokupulula ohali kala li na omatemo. Ngono haga hiti mevi uuna tali pulula. Ohali longithwa okulonga oshilwa oshinene mepya nenge moofaalama ohali kwathele, oshoka ohali longo oshilwa oshinene shi vulithe shoka aantu haya longo koonyala.

Uudhila Uudhila pethimbo lyokwenye oto adha wa londa komiti kondungu yomiti, wa lyata kiiti ya kukuta, oshoka pethimbo lyokwenye omiti ohadhi kala dha yagumuka omafo niiti yimwe ohayi kala ya kukutu.

Pethimbo lyiituthi ngaashi oohango pamuthigululwakalo gwaawambo oha zala iikutu yodhelela. Ano omizalo dhodhelela. Okutya nee ohema, ohulukweya oshikayiwa nenge oshike. Oha longitha nee iiyuma mono haya tulamo omalovu giilya. Una nee taya ligolele omufuko ohaa yelutha omushila gongombe mombanda nago gwa fumikwa wo nefulika.

Esimano lyiimeno, okukuna iimeno oshinima shasimana oshoka iimeno ohayi vulu okumena ndele tayi koko etayi imi iiyimati mbyoka hayi liwa, yo ohayi vulu wo okulandithwa. Iimeno ohayi vulu okulandithwa wo manga iishona opo aantu ya ka tsike komagumbo gawo.

Ethimbo lyokwenye, ethimbo lyokwenye olyo ethimbo ndyoka to adha kuna omutenya nayi noonkondo, olundji iimeno nenge tutye omiti ohadhi kanitha omafo gadho oshoka oha gapiko komutenya etaga kukuta eta ga guko, omiti iha dhi gandjawe omuzile kiinamwenyo.

Omboga yuushimba ohayi kunwa pevi mpoka tayi vulu okutsama. Unene ohali kunwa koofala, ohali kala lyaziza nawa lyo olyina omafo omanene.

Ethimbo lyokwenye. Ethimbo lyokwenye ohaku kala kwa kukuta noonkondo. Iimeno ohayi kala yasa ngaashi omwiidhi. Niigwanga ngaa osho woo omiti ohadhi kala dha gwa omafo. Kegulu huno ohaku kala ngaa kuna uukogo wahalakana ashike ita ku zi omvula nande.

Uuna aantu ya tunga omagumbo gawo pomakungulukulo gomeya nenge tutye mpono hapu tala ma omeya. Omagumbo ngaaka ohaga vulu oku tekapo. Nenge mukale gena omeya meni mono aantu itaaya vulu oku kala mo. Omanga muna omeya.

Oshimeno sha ziza nawa. Oshimeno opo shikale sha ziza nawa, ohashi silwa oshimpwiyu. Tashi Kala shili pehala puna uuhoho, puna omuzile, po kapuna unene omutenya tagu fike oshimeno. Tashi tekelwa omeya ga gwana inaga pitilila go ka geshi omashona. Nena oshimeno ohashi kala sha ziza nawa sho osha nyanyukwa.

Uuna aanafaalama ta ya tekula oohi, oha ya kala yena omukumo kutya oohi dhawo odhi li mesiloshimpwiyu. Oshoka oha ya longekidha omeya ano oominino dhomeya ha dhi kalapo dhili popepi ta dhi tula omeya moondama moka muna oohi, osho woo oyena oshi nakugwanithwa shoku tekulilamo oohi moondama dhawo.

Ethimbo lyokwenye iinamwenyo ohayi pi omutenya oshoka omiti ohadhi kala dhagwa omafo. Omiti ohadhi monika nuudhigu iinamwenyo yomokuti kayi na mpoka hayi gondjo.

Ondjamba, ondjamba yoyene oyina omakutsi omanene, ngono haga vulu oku pepa ombepo una tayi ende. Ondjamba oyina oshipa shina oongandji, yo yina omunkati omule.

Oonyanga aantu oha kunu oonyanga nelalakano lyoku landitha noya mone oshimaliwa yavule okulanda oompumbwe dhawo. Oonyanga ohadhi liwa uuna aantu ta teleke, oha tetelemo oonyanga, omuhoka tagu kala gwadhoga.

Uuna oondjuhwa tadhi pindikwa, ohadhi kala dha topolwa pamuthika gwadho. Ohashi kala nee shi ikwatelela kutya ngele oonene dha gwana okuliwa, nenge pamwe odhopokati dha gwana okuvala nenge uuyuhwa uushona wokumuna.

Okutekula oohi Aanafaalama oyendji oya mono kutya omukalo gokutekula oohi ogo oshinima sha simana. Oohi ohadhi tekulwa nelalakano dhi ningi odhindji dho dhi vule okulandithwa. Aanafaalama ohaya landitha nduno oohi ndhoka shampa dha ningi mo odhindji, taye dhi kwata mo momeya e taya landitha ya vule okuimona oshimaliwa yo ya lande wo iikulya yoohi ndhoka oonshona.

Iiyimati ohayi kunwa tayi kala tayi silwa oshimpwiyu mokutekelwa, e tayi koko. Uuna nee ya koko, ohayi tameke oku ima. Ohayi tameke oku ima tango omagongwa ngono haga pi e taga tiligana. Shampa nee ga tiligana ngawo ogapya nogeli pethimbo lyokuliwa. Aantu ohaya likola nee, taya li nenge taya ka landitha.

Oshinamwenyo shedhina onduli. Onduli osho oshinamwenyo shoka hashi kala mokuti ohashi adhika woo mEtosha .oshinamwenyo shina othingo ondeendeka oshowo omagulu omale . Onduli ngele owa adha tayinu omeya pevi ohayi petama nuudhigu, tango omagulu go komeho ogena oku itonya lela opo yivule oku adhapo pevi yo yivule okunwa omeya.

Okukwata oohi momeya. Uuna aantu taya kwata oohi ohaya longitha oonete. Ohaya kutha iiti yi li iyali iinene iile yo oya kola. Ohaya mangele ko nduno oonete kehe koshiti yo taye yi taakanitha momeya shimwe oshi li kombinga hwiya shimwe oshi li kombinga onkwawo, opo oohi shi tadhi mbwindi momeya ohadhi patekene monete. Omo nduno haye dhi adha e taye dhi kutha mo.

Iiyimati, iiyimati yoyene oha yikwunwa kaantu. Aantu oha ya kunu iiyimati nelalakano yi koke yo yivule okwiima. Uuna iiyimati ya kunwa ndele eta yikoko eta yiimi aantu oha ya likolako nee iiyimati mboka eta yeyi lipo opo yamone uundjolowele nenge ya landithe opo yi imonene oshimaliwa shokulanda oompumbwe dhawo.

Oshimeno shevo. Evo ohali mene momeya, uuna nee wa adha lya koko omafo galyo ohage yakomvanda yomeya, omo nee haga kala ga lala hoka. Uuna evo lya koko ohali tulako etindi komidhi lyadho kohi, omanga nee opo wu mone kutya olya tulako ohali tulako oongala oontokele, hadhi kala dhili kombanda yomeya wo hoka kuna omafo ga sho.

Oondjamba opuna oonkiintu osho wo oondumentu. Oondjamba oonkiintu ohadhi vala uundjambona mbono hawu kala wa tulwa momakolo gadho. Odhi hole uunamwenyo wawo mboka uushona. Oto adha dha ngundumana dha tula uunimwena wawo momakolo.

Iikuku yoondjuhwa, iikuku yoondjuhwa ohayi kala yatulwa uutala pombanda mooha tamu yi uunete po pevi tapu tungwa. Opo omayoka niiyanganime ayihe mbyoka kaayi pite po pevi yo yilonde yiye meni lyoshikuku yikalye mo oondjuhwa.

Omahala gomainyanyudho, pomahala gomainyanyudho ohapu kala puna okangeshefa kiikulya oshowo kiikunwa. Ohapu kala wo puna omeya gokudhana/gokuyoga/gokumbwinda uuna omuntu uuvite kutya okuuvite uupyu okwa hala okudhana momeya opo haga kala wo. Ohapu kala uutala womizile, iipundi yoku kuutuumba oshowo iitaafula.

Ehala lyomoondundu. Moondundu opuna omahala mpoka hapu vulu oku endiwa koohauto. Oohauto ohadhi kala dha ninga mo oondjila mehala lyoondundu ano hali ithanwa omatawuwa.

Okamenya Okamenye opo ku tiwe okamenye, omolwashoka oshinamwenyo shoka ihashi koko. Oshi na olwaala olutokele membunda, omanga kombunda olwa fa olundjimbi. Oshi na wo omakutsi ga honga ga tala mombanda. Uuna wa adha oshinamwenyo shika tashi matuka oshi na onda po noonkondo.

Iikulya yOshiwambo otu na nee ngaashi oshithima shomahangu, onyama yondjuhwa yOshiwambo osho wo omboga. Uuna wa hala okulya iikulya yOshiwambo to dhipaga ondjuhwa yoye , to yi teleke nawa, to teleke okathima koye komahangu , to teleke wo okamboga koye ke li mpee e to li le mokayaha koye.

Nkene wuna okuteleka ondjuhwa yoshiwambo. Ondjuhwa yoshiwambo uuna weyi thula ndele etoyi yaya, ohoyi vutula ne, ihayi tetwa miintimbu uunene tuu ngele otoyi telekele aayenda ohoyi vutula owala kashona eto kutha mo iinima yomeni, ashike inoyi teta miintimbu.

Ohi hayi ithanwa enkende, ohi yenkende oyina omakakanyiti ogendji kolutu, ashike ompu oku kwatwa momeya, oshoka ohayi ka ka tele mbala monete. Ohi yenkende ohayi vulu oku landithwa ontalala nenge tayi ku kutikwa etayi landithwa ya kukuta.

Omuthitu. Opo kutiwe omuthitu, omuthitu ogwa lukwa okuza oshoka ogwa thita. Oguna iimeno oyindji yamena ya thitakana mono hamu kala ashike muna uundjila uushono nenge toti twaadhamo ashike okandjila kamwe mono hamu ende aantu.

Iikuki yomavalo, iikuki yomavalo ohayi telekwa kaantu mboka yiidhewulila okuteleka iikuki. ohayi ningwa nee aantu taua longitha iipana, iipana mbyono oyo nee hayi longithwa opo aantu yavule okuteleka iikuki yomaludhi nomaludhi, ohaya tulako nee iitowalekitho ,uunima tawu tayima nenge tawumonika nawa wo uutoye.

Onete yoomwe ohayi gamene omuntu opo kaa li ke koomwe. Ohayi tsilikwa nee moombuli dhondunda yi li popepi nombete. Omuntu oha siikile nee ombete ye nonete ndjoka ano ta zaleke ombete ye onete uuna a hala okukotha opo kaa li ke koomwe

Egulu nevi. Kevi okuna omamanya, okuna iimeno ya menako osho wo iigwanga. Omanga kegulu, egulu lyo lyene olyina olwaala lwafa olumbulawu ko ohaku kala woo iikogo.

Ondundu, ondundu yo yene oya tholomwapo momamanya ashike ohaku vulu ngaa okumena uumeno uushona, iha wu koko ashike oshoka ohawu pipo mbala komutenya molwaashoka owuli owala momamanya moka omeya ihaga talama ohaga tondokako ashike.

Okutekula oondjuhwa oontokele, oondjuhwa oontokele kadhina uudhigu wokutekula, oshoka ohadhi koko mbala, ohadhi koko konima yiiwike iishona lela. Ohadhi landelwa nee iikulya yoku koke ka, opo dhi koke mbala. Odhi hole uuyelele na uuna tadhi lala ohadhi lala mokuma mwayela, ano muna oolamba dha minikila.

Elongitho lyomambakumbaku. Otu na omambakumbaku ogendji ga yooloka. Tu na omambakumbaku gokulonga iilwa momapya nenge moofaalama, tu na gokufula, tu na gokuhenda omwiidhi nenge tu tye gokuheya omwiidhi. Omambakumbaku ngaashi gokuheya omwiidhi, ohaga heya ashike go taga gongele nale kugo gene. Shika ohashi hupitha ethimbo, opo aantu kaaya longithe ethimbo olindji.

Oonyanga . Opuna omaludhi gaali goonyanga, mpono pena oonyanga oontokele oshowo oonyanga dhimwe dhilipo dhafa omeya gomudhime . Oonyanga ndhono dhafa omeye gomudhime odhafa ashike oonyanga oonkwawo olwaala owala lwe eta eyooloko..Adhihe odhina omulyo dho ohadhi longithwa ashike oku teleka.

Oshimeno shomombuga Oshimeno shomombuga aluhe ohashi kala sha ziza oshoka ohashi nana omeya mevi muule. Oshimeno shomombuga ihashi si, sho oshina omafo omanene nawa gokehe thimbo ohashi kala ashike sha ziza.

Iihwa yoongala, oongala ohadhi mene kiihwa mbyono hayi ithanwa iihwa yoongala, ohayi kala yayooloka nosho wo oongala dhawo ohadhi kala dhayooloka mpa puna oontiligane mpa puna oontokele osho wo ooshunga. Oongala ohadhi tukwathele opo tu opaleke momagumbo getu.

Oombaka, oombaka dhodhene oludhi loondjuhwa ashike, ohadhi tekulwa owala ngaashika oondjuhwa. Eyooloko lili po, oombaka odhihole okudhana momeya inadhifa oondjuhwa. Oombaka ohadhi li wo omwiidhi noongala dhomwiidhi, ohadhi nu omeya dho ohadhi li wo iikulya ngaashi, iilya ngaashi tu oondjuhwa hadhi li.

Omamanya, momamanya ihamu mene iimeno iinene nenge tutye oyindji yi kale mo ya ziza. Iimeno hayi mene mo unene momamanya omwiidhi ashike ihagu koko gu ninge omule ohagu si po mbala manga omufupi.

Oku tekula uuyuhwena Uuna to tekula uuyuhwena, uuyuhwena wu kutha ko kooyina e tawu kala wi ikalela owo awuke towu kaleke mehala lyawo lyayela, lyo olyina uuyelele, to kongele mo ngaa nenge oolamba opo wu kale wu wete ko, towu tulilemo iikuly oshowo omeya, opo kaawu se po kenota nondjala.

Ongolo yoshinamwenyo, ongolo yoshinamwenyo ohayi monika yafa okasino ano yafa okandongi, ohayiliwa onyama yayo una wadha yadhipangwa onyama yayo ohayiliwa yo ohayi vulu wo okulandithwa.

Otu na omaludhi ogendji gomambakumbaku. Tu na omambakumbaku goku pulula, tuna omambakumbaku gokufula, tu na omambakumbaku go ku teta omwiidhi. Omambakumbaku oha ga kwathele oshoka uuna aantu ta ya longo koonyala oha shi kwata ethimbo. Uuna ta ya longo mepya, taya limi omwiidhi nenge pamwe ota ya fulu, oha ya longitha omambakumbaku.

Egulu nevi. Uuna wa tala egulu nevi opu na eyooloko. Kegulu ohaku kala iikogo. Ethimbo limwe oto adha ku na iikogo oyindji nethimbo limwe oto adha ku na iikogo yomalompalompa, omanga kevi oku na oondundu, iimeno niinamwenyo.

Oshinamwenyo hashi thanwa kandje osho oshinamwenyo shoka hashikala miihwa. Kaandje ohali oondjuhwa uuna atoka ondjuhwa iiheyi hunuthi nanda nande opuna okutya pwaka esiku ndoka.

Osino osho oshinamwenyo shono hashi kala mEtosha. Osino oyina ooniga oonde uuna waadha okasino okashona oha kakala kena uuniga wawo wopokati. Osino oyina ondapo noonkondo uuna waadha tayi tondoka.

Oshimeno shepungu, epungu ngele owa adha lyamena lyakoka ndele olya mona omeya ogendji gapiitilila, nenge kwe enda efundja epungu ndoka ihali tula ko, nenge kwali kuna omutenya omunene etalipi komutenya ihali tulako ihe ohali si po owala

Uuwanawa wiiyimati Uuna aantu ya kunu iiyimati yawo ohayi koko e tayi tula ko, ano tayi imi. Ohaya likola nduno iiyimati yawo e taya li nenge ya landithe. Uuna ya landitha iiyimati ohaya vulu okumona mo oshimaliwa e taya vulu oku ikwatha nasho, okulanda ngaashi oompumbwe dhawo, iizalomwa noshowo omalukalwa gawo.

Omunkulo gwefuta ohaku endwa kaantu. Ohaya vulu oku enda ko yeli moohauto nenge kolupadhi. Omunkulo gwefuta ehala mpoka pwa hulila omeya gefuta.

Ondjamba, Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shina oshipa shafa shina oongadji. Oyina magundji omanene, oyina omayego geli gaali ga tula omunkati pokati, oyina omunkati omule. Ondjamba oyafa ontsimine molwaala.

Omaludhi gomamanya, opuna omamanya ngoka hovulu okuli yagumuna nde etali li zi ontsi nenge tali zi omavi. Opuna wo omamanya ngono gamwe geli po omakukutu nenge wuli pupule nenge wuli kwale itali zi ontsi.

Omeya gefuta, omeya gefuta opu na ethimbo limwe to adha ga mwena, ano ga lotela, po opu na ethimbo limwe to adha taga nuka mombanda, ano tagi inyenge. Uuna nee wa adha tagi inyenge ngawo ohaku tiwa, efuta olya geya.

Ondunda yoshiwambo ohayi ithanwa wo ondunda yoohozi. Ondunda ndjono yoshiwambo ohayi kumbwa moohozi ano momwiidhi hagu muwa aantu e taya kumbu ondunda. Ohayi tsilikwa koongudhi e tayi dhikwa mooha niiti nayamwe ohaya tungu mo noodhopi dhevi.

Ondundu Ondundu ohayi kala ya tholomwa po komamanya. Kombanda yondundu ihaku kala kwa mena iimeno yasha, oshoka kaku na sha uuhoho. Evi lyokondundu ihali kwata omeya, sho osho iimeno ihayi mene ko molwashoka omeya ohaga tondoka ko owala ihaga talama kombanda yondundu.

Oondjamba Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka ya fa iikwawo; okutya omokulya, omokunwa nenge omokupulumutha. Oondjamba uuna wa adha tadhi nu omeya medhiya nenge pevi pamwe mokandombe kontumba ohadhi longitha omunkati okupinda omeya, opo dhi vule okunwa.

Uuna wa hala melugo lyoye mu kale mwa yela nawa kala wuna oshikwatelwa mono ho tula omaluko goye uusindo, omaluko nuumbele. To tula po uupoto wiimboloma pu kale tapu monika nawa. Iiyimati, oombotolo, oomongwa noosindo pehala limwe.

Esimano lyokukuna iikwamboga. Aanafaalama oyendji oya ningi ondunge na oya mono kutya okukuna iikwamboga okwasimana. Iikwamboga ohayi vulu okukoka etayi teywa, uuna aantu yateya iikwamboga ohaya vulu okulya momagumbo gawo nenge yavule wo okulanditha opo yavule okwiimonena oshimaliwa moondjato dhawo.

Okunduluka po oongala dhomaludhi dhoka hadhi longithwa okumonikitha nawa pomahala, nenge wutye omegumbo nenge dhoka dhimwe ohadhi longithwa wo koombila ano momawendo. Aantu mba haya ningi oongala dhoka ohaya yi kosikola etaya idhewulile otseyo ndjoka.

Okutekula oohi. Aanafalama yokutekula oohi ohaya kala taya sile oohi dhawo oshimpwiyu. Ha ye dhi sile oshimpwiyu kutya odhi li ngaa momeya ga yela. Uuna omeya ga kaka, ohaye ga kutha mo e taya tula mo gamwe. Ohaya tula mo wo iikulya opo oohi dhilye, uuna oohi dha koko ohaya kutha mo dhoka oonene dha gwana okulya, dho odha gwana okulandithwa. Opo ya vule ya landithe yo ya imonene iiyemo.

Oopepela Opuna omaludhi gatatu goopepela, puna oontiligane, puna ooshunga oshowo oonzinzi. Oopepela ohadhi longithwa oku dhogeka omuhoka, oku gu tula ezimba ewaanawa. Aantu ohaya kunu oopepela nelalakano lyoku landitha, opo yi imonene oshimaliwa.

Uudhila ohawu ningi omagumbo gawo. Ohawu kongo uuti mboka uushona tawu vulu okuhumbata uumwidhi nuukolokoto awuhe mboka uushona. Omagumbo guudhila ohaga ithanwa oshihandhila.

Iilandithomwa yomomapya. Momapya ohamu zi iilya, omapungu, omakunde oshowo iilyawala ndyono hayi vulu oku landathwa. Una aantu ya mana okunyungula ohaa pakele nee iikulya yawo mbyono mooshako nelalakano yaka landithe.

Okandombo oshimeno hashi mene etashi koko nokutulako iiyimati. Iiyimati mbyono ohayi ithanwa okandombo nenge uundombo. Okandombo kokene oshiyimati ohashi kala shina omakokonyoto kombanda ogo omapeta gako.

Egumbo lyopamuthika gwandoolopa egumbo lyopamuthika gwandoolopa ohali kala lyina omalamba gokuminikila geli pondje mpono lina omweelo nenge tutye omiyelo dhopamuthika dhomakende ohamu adhika wo uupundi wuli pondje nenge tutye okatyofa keli po oshowo uunima wuunona wulipo ohali kala lye kuma oshowo iipeleki pombanda.

Esimano lyokusila oshimpwuyu iimeno. Iimeno oyili pomaludhi ogendji, mpono tuna iimeno yiikwamboga osho wo tuna iimeno yiiyimati. Iimeno ayihe mbino oya pumbwa okusilwa oshimpwuyu. Uuna tashiya kesilohenda lyomeya, okuyipa uuhoho osho wo okuyi kaleka pehala lyili nawa mpono itayi vulu okuyonagulwapo.

Oku kuna oonyanga, oonyanga oha dhi kunwa nomalalakano ogendji, hadhi kunwa nelalakano lyoku landitha, nenge lyoku lya megumbo. Aantu ohaa vulu oku landitha oonyanga e tayi imonene oshimaliwa. Oonyanga oha dhi longithwa oku dhogitha nawa omuhoka, osho wo, oku nikitha nawa omuhoka.

Uuna wa adha aantu taya tekula oohi shampa ya mono kutya oohi omuna dhimwe dha ninga oonene, oha yedhi kuthamo nee etaye kedhi landitha nenge ya lye. Uuna ya landitha ohaya vulu oku imonena oshimaliwa, taya landa oompumbwe dhawo.

Ehumokomeho sho lyathiki, aanafaalama oya kongo omukalo omupe go ku tekela iimeno yawo . Uuna ta ya kunu oha ya kunu iimeno ya wo yili momusholondondo mono ya tulamo ominino dhomeya opo ya vule okutekela nuupu. Kehe momukweyo nenge momusholondondo go shimeno omu na omunino ngoka ha gu tekele omusholondondo aguhe ngoka.

Opu na eyooloko pokati kosino nomenye. Osino oyi na ooniga oonde dhuukilila omanga okamenye oke na ooniga oofupi dho odhafa dha golimata kashona. Osino ohayi koko e ta yi ningi onene manga okamenye iha ka ningi oka nene. Iinamwenyo ayihe mbino oyi na ondapo.

Evi lyomoondundu Evi lyomoondundu lyolyene olya nika omamanya onkene ihali mene iimeno oyindji. Ohali mene ngaa iimeno iishona ngaashi omano oshowo uumwiidhi ngaa wontumba nuugwanga ngaa.

Otuna omihoko dhaantu dhayooloka opuna aantu mbono haya zala oonguwo mbono haazala iikutu olutu aluhe po opuna mboka ihaya zala, ngaashi nee aantu mboka ihaa zala iikutu olutu aluhe ohaa zala owala iiyando nenge atuti uunyafa yiisikila owala piiteta opuwo, ohaa kala nee yazala iinima moothingo.

Mongaashingeyi ehumokomeho sho lya thiki aantu ihaya mu wee omwiidhi noonyala nenge tutye nomamwitho ngaashi shali hashi ningwa monale ihe payife ohaya longitha uushina, uushina mbono ohawu tete nee omwiidhi omuntu oheya owala ta gongelepo omwiidhi ngono tegu manga taka landitha nenge ta faalele iimuna ye yika lye.

Ongolo Ongolo oshinamwemyo shi na omakonda omatokele nomaluudhe ano oondjila oontokele noondudhe. Ohashi monika nee shafa ando toti oshafa ondoongi, ashike ohashi ithanwa ongolo.

Okukonga ehala lyuunamapya. Uuna to kongo ehala lyuunamapya, oho ende kolupadhi to ende to tala. To tala evi ndyoka ngele oli na tuu uuhoho, ohali kwata tuu omeya nenge oongono owala haga tondoka mo nosho tuu.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iikwamboga niiyimati yomaludhi, ohaye yi sile nee oshimpwiyu mokuyi tekela oshowo moku yi sila oshimpwiyu kuupuka, oshowo okukeelela iipuka mbyono tayi vulu okulya po iiyimati.

Oshikuku shoondjuhwa, oshikuku osho ehala mono hamu kala oondjuhwa ohadhi vulu oku uhala mo oshowo oku lala mo. Ohadhi kala nee dha tulilwa mo iiti hono tadhi vulu okukala dhalonda opo kaa dhi like kiiyangamwenyo yopevi ngaashi omayoka.

Omumati omuholi gwiinamwenyo oku li noshinamwenyo. Opo wu kale omuholi gwiinamwenyo omuwanawa, iinamwenyo yoye nayi kale pehala lya yela ,opo ka yi kwatwe komikithi nenge ka yi likepo, nayi lye iikulya yili nawa yo ta yi nu omeya gayela opo ka yi se po komikithi.

Uuna aantu taya kwata oohi momeya ohaya longitha oonete dhoka hadhi dhikwa mo eta ye dhi thigimo mono uule wethimbo nenge oowili dhontumba, sho taya ka galuka otaya adha oohi dhiimangela moonete ,eta ye dhi hili mo oonete dhawo eta ya kakutha koohi.

Okumuna oondjuhwa. Uuna tomunu oondjuhwa kala wuna ehala lyayela , lya gamenwa opo kamu kale tamu vulu okuya iilikama yiye yilyepo oondjuhwa. Owuna okutulamo omalamba ano gakale ga minikila oondjuhwa uusiku . Ngoye to dhitulilemo omeya oshowo iikulya.

Ofaalama yiingulu, Iingulu oha yi kala ya topolwa muugunda uushona shi ikwatelela kutya, oombi iishona, oombi iinene, ombi yina omategelelo(pamwe iisimba), oombi ya koka ta yi vulu oku liwa nenge pamwe ta yi ka landithwa po.

Onduli, onduli oyo oshinamwenyo shoka shina othingo ondeendeka oshinamwenyo shino ohashi vulu okulya omafo gomiti dhoka omileeleka. Inashifa iinamwenyo nzoka iikwawo hayili owala ngoka geli pevi, ashike shino ohashi vulu okulaalela naana sigo tashi adha omafo ngoka geli pokule.

Ondunda yoshiwambo. Ondunda yoshiwambo yo yene ohayi pangelwa. Aantu taya tete iiti, taye yi pangele , eyi hayi pangelelwa nduno pevi , e tayi kumbwa nomwiidhi. Tango ohakutulwa ngaa iiyenguti, taku tulwa omwiidhi tagu mangelwa ko nomuhe. Ohayi dhikwa nduno mooha, niiti natango wo.

Omusamane nokanona taa monika mefano muno, oludhi lwaantu mboka haa kala miihwa. Omo haa mono uuhupilo, ihaa longo momapya. Ashike ohaya tidha owala nenge tu tye ohaya dhipaga iinamwenyo yo ya vule okuhupa

Iikwamboga nenge oshikwamboga sha kunwa, ndi wete kutya omboga. Omboga ndjika ohayi vulu okulandithwa e tayi e ta po oshimaliwa nomuntu ta vulu wo okulanda oompumbwe dhe. Ohayi vulu okuliwa uuna aantu kaye na shoka taya li megumbo.

Ekwatathano pokati kaantu niinamwenyo. Opu na iinamwenyo yimwe yi hole aantu, molwashoka aantu ohaye yi pe omeya, iikulya noshowo okuyi kaleka pehala lya yela, ano haye yi ningile olukalwa.

Opu na oodhila dhimwe hadhi vulu okulyana, ondhila tayi li nenge eyoka uuna ya adha eyoka, ihayi fadhuka po nenge yi ninge shike ihe ohayi vulu okukambadhala lela yi kondje neyoka ndyoka sigo tayi sindana.

Oonkambe .Oonkambe odho oshinamwenyo shoka omuntu havulu okulongitha onga osheenditho . Uuna ahala okuya pehala lyontumba ashike okokule nenge inahala okulongitha ethimbo ,ohalondo konkambe hono etayi mufala.

Uuna wa adha oohi dhili mondama yomeya ashike odhili ko odhindji, go omeya geli mo gafa inaga gwana nawa, ohadhi kala dha thinana noonkondo. Ohadhi kala nee nduno dha londathana, mpono puna ompito waadhe muna oohi odhindji dha sa.

Okutekula oongombe. Uuna oongombe tadhi tekulwa ohadhi kala dha tulwa miigunda. Shi ikwatelela kutya mbuno uutana, nenge mpeya opu na oondumetana nosho tuu. Mpa nee hadhi lala ha po nee gadhi lile odhina ngaa ehala lyadho lyokulila. Oongombe dhomo ohadhi ningwa nee dhimwe odhomahini dhimwe tadhi landithwa po onga onyama.

Ekondombolo ondjuhwa ndjoka ondumentu hayi londo oondjuhwa ndhoka oonkiintu opo dhi vule okuvala omayi.

Ehala lyomoondundu. Moondundu omuna evi lyanika omanono nonkene ihamu mene iimeno. Ihamu kala naanaa muna iinamwenyo mo ohamu mene owala iimeno ngaashi omano nuugwanga wumwe mbo uushona.

Uuna to yi komukulofuta gwaNamibia oho pulwa uuthemba opo wu vule okupita ihaku ka lalwa ano ka ku na omilalo.

Ethano ndika otamu monika ehala lyoku vululukilwa ano mono omuntu to vulu oku kala una tozi mpa tozi waloloka. Opo nee to kuutumba puupundi ngaashi wewu tala wuli ngaa. To kutha okakunwa koye okakulya koye tokuutumba ndee toli. Nenge owu wete wu uvite uupyu toyi muumeya mono to kala to dhana uumeya mbono ngaa.

Okukuna iimeno muumpungu, ano ya fa ya londa kashona ohashi kwathele, opo iimeno kaayi henwe komeya, ano kaayi se po komeya, oshoka omeya otaga vulu okutondoka ashike moondjila moka itaaga dhipaga po iimeno.

Oondundu mo Namibia ohadhi monika owala kuushimba woshilongo ano kombinga yuushimba hono kaakuna mapya ko kakuna iihwa okuna ashike omano.

Oku kuna iikwamboga niiyimati, uuna wahala oku kuna tango oho hogolola evi ndyoka wuwete kutya otali opalele oshimeno shoka wahala okukuna lyina uuhoho nawa. Oho kunu po tokala totilepo omeya sigo shakoko etashi tameke sha hapa nawa.

Mefano muka otamu monika edhiya lyomeya mono hamu oku kala oohi. Oohi ohadhi vulu oku liwa onga osheelelwa. Ohadhi liwa oontalala nenge dha kukuta. Aantu ohaya vulu oku landitha oohi onga omweelelo yoya vulu oku mona oshimaliwa. Yaya vule oku ikwatha nenge wo oompumpwe dhawo.

Omiti. Ohadhi vulu oku tetwa, ta mu hongwa oopala niipilangi mbyono hayi vulu oku longithwa opo omuntu avule a tunge egumbo lye nenge olukalwa.

Oombaka iinamwenyo mbyoka hayi monika yafa oondjuhwa. Ashike ngele oto tala kuukwatya woyo oyina omilungu omile dho odha mbatalala. Omakaha gadho ogafa ga kwatathana pokati koomanyala gadho opwa kwatathana ina pufa oondjuhwa.

Okutekula oohi Uuna wa hala wu kale to tekula oohi, kala omuyogoki, oshoka oohi kadhi hole okutekulwa komuntu omuhethi. Ohadhi si mbala koongaga nokomikithi. Owu na okukala wu na iinima ayihe ngaashi omeya ga yela, ngoye kala wo wu hole iinamwenyo, opo wo oshinamwenyo nasho shi kale shi ku hole.

Efuta ehala moka hamu adhika iinamwenyo oyindji yomomeya mono mwa kwatelwa oohi ndhono hadhi liwa onga omweelelo oshowo oku landitha pomahala gi ili nogi ili, opo aantu yi imonene mo oshimaliwa nenge tutye oshilongo shiimonena oshimaliwa shi vule oku tunga shihume komeho.

Iikuki yomavalo ohayi ningwa muusila. Ohayi ningwa kaantu mboka yiidheulila okuninga iikuki yomavalo . Ohayi ningwa yatulwa omalwaala shiikwatelela kutya omuntu okwahala oshikuki she shili ngiini.

Oshikunino, oshikunino ohamukala muna iimeno yayoloka mbyono aantu haya kala ya tulamo nelalakano lyo yilanditha. Aantu oha yeya nee taatala, taya hoogolola kutya okwa hala oshimeno sholudhi luni.

Embakumbaku ohali longithwa muunamapya ngaashi okupulula, okuhelela noshow o okutekela. Ohaya tula ko nduno omatemo uuna taya longitha embakumbaku okupulula, uuna taya tekele taya tula ko oopayipi dhokutekela.

Omuthitu olyo ehala ndyono hali kala lyaziza. Olya thita kiigwanga ano kiihwa ya mena oyindji. Uuna to ende mo nenge to adha tamu ende aantu ohamu kala mu na okandjila okashuushuuka kathinana kuuka mo moka.

Aayendi taleli po, uuna aantu taya ka talela po nenge taya ende oondjila oonde ohaya londeke iinima yawo moohauto onke oondengelwa dhawo dhoka adhihe ya pumbwa molweendo lwawo ndoka taye dhi mangele ko tuu nawa kohauto opo kadhi gwe mo.

Oohi dhefundja, uuna aantu ya mana oku kwata oohi dhawo dhefundja ohaye dhi yogo etaye dhi kwala kombanda nomavi, opo dhi ze oonka yo taye dhi te te uusipa nuunima awuhe mboka wu li ko, etaye dhi tanda etaye dhi ku kutike, yamwe ohaya li ngaa nee nenge inadhi kukutikwa, okutya owala ohaya kutha mo omandjandja ngono haye ga tanda mo, opo dhi vule oku li wa.

Uuna aantu taya kunu omatama ohaya kongo ehala lya yela lyo oli na uuhoho haya kala taya tile omatama gawo omeya opo ga vule oku ima yo ya vule okulya nenge ya landithe.

Embakumbaku lyokulonga. Mongashingeyi aantu ohaya longitha embakumbaku, opo ya vule okulonga oshilwa oshinene. Embakumbaku ohali longo oshilwa oshinene muule wethimbo efupi inaashi fa uuna taya longo koonyala.

Uuna aantu ya kuna iimeno yawo manga iishona natutye nande iikwamboga ohaye yi tula muunete, okangandjo ngaa ko ka nete oshowo pombanda kaayipye komutenya. Ohaya tula mo nee omeya oshowo uuhoho opo yi koke nawa.

Uuna aantu taya kunu iimeno ngaashi omamango oshowo oongongo ohaya kunu iimeno mbika muunayilona uuludhe. Uunayilona uuludhe ohawu kwathele oku nyanyula uuhoho uuna tawu fikwa ketango.

Ondjambameya, ondjambameya ohayi kala momeya ohayi li iipathipathi nenge tutye iipuk mbyoka hayi kala momeya iishona. Ondjambameya yoyene molwaalanoyafa onduudhe ashike kayishi oonduudhe thokothoko.

Omiti dhomizile ohadhi gandja omizile kaayendanandjila noshowo kiinamwenyo yomokuti. Uuna omuntu te ende oondjila oonde ota vulu ngaa oku adha po okamuti komuzile e ta kuutumba e ta vululukwa po.

Oohi dhomomeya! Aantu ohaya kwata oohi momeya haye dhikwata mo noonete. Uuna nee yamana okudhi kwata ohaye dhi yala nande opothayila opo yavule oku dhi opaleka. Ohaye dhi opaleke nee taye shikutha omandjandja osho wo uusipa mbono hawu kala kombanda, opo yavule oku landitha nenge ya vule okulya.

Omahala gokwiinyanyudha, pomahala gomainyanyudho ohapu kala puna iipundi, aantu ya kuutumbe po, puna omuzile osho wo omeya gokudhana mono to adha aantu taya yogo taya dhana momeya mo. Ngele ya vulwa ohaya ka kuutumba nee pomahala mpono nenge tu tye kiipundi hoka.

Omambakumbaku. Otu na omaludhi gomambakumbaku. Tu na omambakumbaku gokupulula, tu na gokunana nenge gokuhila iinima iidhigu, tu na wo omambakumbaku gokufula omalambo omale.

Elundu. Elundu lyoluene olyo ehala ndoka hali kala linna iigwanga oyindji yomaludhi gayooloka ya ziza nawa. Ohamu adhika omiti omishoneelela, ashike iigwanga ohayi kala oyindji noonkondo.

Elilo ,elilo ohali longithwa unene momuthigululwakalo gwOshiwambo hali longithwa onga olyo hali hukulilwa iikulya uuna aantu taa teleke, olya simana nee nande uuna pena omuyenda opo nee haa tula oshithima shawo mpono eeta li.

Evi lyomoondundu, evi lyomoondundu lyolyene olyanika omamanya. Ihali mene iimeno ngaashi iikwamboga oshoka kalina uuhoho sho osho wuwete onuudhigu waadhe aanafalama yena mo oofaalama mehala lyoondundu, oshoka ngaashi komeya, omeya ihaga kwata evi uuna omvula tayi loko ohaga tondoka owala guuka komeho.